Kungatholakala ukuthi umuntu kumele ahlinzwe uyaphiwa ilanga okumele ahlinzwe ngalo njalo uyatshelwa okumele akwenze lokungamelanga akwenze nxa esehlinzwa odokotela bayancedisana ukuze umsebenzi uphumelele.

Umuntu ogulayo engahamba esibhedlela , kubonakale lokho okumkhathazayo, uyaqala ukuthi elatshwe, engelatshwa ngokuphiwa amaphilisi, kumbe kwesinye isikhathi ahlatshwe ijekiseni. Ijekiseni ingahlatshwa engalweni, kwesinye isikhathi ihlatshwe njalo njalo ezihlalweni

Kwesinye isikhathi umuntu ogulayo kuyadingeka ukuthi ahlatshwe ijekiseni lakho uyayihlatshwa kusiya ngesilinganiso osiphiweyo njalo langokuthi kumele ayihlabe lanxa ibuhlungu. Abantu bayagobela ukuthi bayihlabe ukuze belapheke.

Minengi imikhuhlane ekhona empilweni. Ihlasela isikhumba somuntu. Uyafica umuntu esenwaya okubuhlungu. Ungazibona ulakho umkhuhlane onjalo, okudingekayo yikuthi usukume uye kwabeze mpilakahle. Bayafika bahlole babone ukuthi kambe bangakusiza njani.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngezi phathelene lempilakahle lokhu kwenza ukuthi abantu bahlale bekhululekile bebobotheka njalo okubonisa ukuthi abalalo uhlupho nxa sebelohlupho kubalula njalo ukuthi bagijimele ezindaweni lapho okumele bathole uncendo ngoba bayabe sebekwazi ukuthi bancediseka kuphi

Kuyinto enhle njalo emqoka ukuthi abantu bafundiswe ngezempilakahle ukubafundisa kuyanceda ngoba kuvikela emikhuhlaneni abangayithola ikanti ke futhi kuhle ukuthi ulutho lwenqatshelwe kulokuthi bacine sebengabagulayo sebedinga ukuthi basiliswe.

Kukhona inhlanganiso ezithole ezifundisa ngokuqakatheka kwamanzi ahlanzekileyo bangananzelela ukuthi indawo iyasiselela ukugejelwa izibholani bayagebha abantu bebesebesala bezigebhela amanzi bekhululekile

abantwana bayahlatshwa ama jekiseni ukuvikela imikhuhlane eminengi etshiyeneyo okwenzakalayo yikuthi aluba lukhona uhlelo lokuhlaba kuyaba ngukhankaso bahambe betshela abazali babantwana ukuthi ngesikhathi esithile abantwana bazahlatshwa kuvikelwa imikhuhlane

Ezikolo abantwana bayafundiswa ngokuhlanzeka bayafundiswa ngokugeza izandla aluba umuntu eqeda ukusebenzisa izambuzi lanxa engaqeda ukudlala sokumele adle kuqakathekile ukuthi ageze izandla, ukungagezi kwenza ukuthi ingcekeza isalele esandleni umuntu acine sengenwa ngumkhuhlane otshiyeneyo.

Umkhuhlane wengqondo usubhahile kulezi insuku okuqakathekileyo yikuthi abantu bafundiswe kakhulu ngalo umkhuhlane. Bafundiswe njalo lokuthi aluba lomkhuhlane usuthe wakuhlasela, kambe abantu abasemaceleni kwakho bangakuphathisa njani. Ungumkhuhlane nje ofuna ukuthi lowo osehlaselwe yilomkhuhlane aphiwe uthando.

Umuntu ogula ingqondo akumelanga ukuthi ahlale yedwa. Uyadinga ukuthi ahlangane labanye abantu lapho azake ame khona ukucabanga. Ikhona imisetshenzanyana ethile angayenza engamncedisa ukuthi ingqondo ingaze yahlala icabanga. Khona ukuhlanganyela labanye kuyinto eqakathekileyo.

Umkhuhlane wengqondo wenza umuntu abhode nje emgwaqweni kumbe esitaladeni engaze esaziwa uyenzani. Uyahamba edobha izinto ezingcolileyo amaphepha kanye okunye okunengi.

Abanye abantu abahlaselwe ngumkhuhlane wokuphambaniseka ingqondo bayabe bengafuni ukuhlanganela labanye ufica ukuthi isikhathi esinengi uyabe ehlezi ekhanya kukhona okumhluphayo enhliziyweni yakhe. Inengi labo kuyafuna ukuthi basizwe ukuze umkhuhlane wabo wehle.

Kukhona usuku olubekiweyo lapho abantu abayabe befundiswa khona ngemikhuhlane yengqondo, luyananzelelwa lolusuku, kukhangelwe ukuthi abantu abagcina bonalabo abantu kumele bazi indlela ababaphatha ngayo.

Umuntu engahamba esibhedlela, kunanzelelwe ukuthi umkhuhlane wakhe umkhulu njalo umnengi, uyadluliselwa esibhedlela esikhulu, lapho okuba lemitshina khona, okudingeka ukuthi aqale ahlolwe engakayelatshwa. Uyangena ke kulowo mtshina, abeseselatshwa, sekubonakele ukuthi kuyini okumhluphayo.

Abantu abangezwa kuhle kukhangelelwe ukuthi banakekelwe. Ngeskhathi umuntu engakahlolwa ngomongikazi, kumele bahlale phansi bangaze bema ngoba bevele bengabantu abangezwa kuhle.

Ezibhedlela kulezindlu ezitshiyeneyo. Ziyabe zibhaliwe ukuthi indlu yinye ngayinye ngeyani. Zikhona lapho abantu abafika bahlolwe khona badlulele phambili lapho ababonana khona la Bongikazi. Kube sokusithi labo abadinga ukuhlatshwa kulendlu njalo okuhlatshelwa khona abantu.

Okwejayelekileyo yikuthi isigabasinye ngasinye sibelekilinika, kumbe isibhedlela. Ukuze labo abangezwa kuhle, bangaze bahamba umango omude besiyadinga ukuphila. Lokhu kungabenza bahlukuluzeke, njengoba bayabe bevele bezigulela,

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi sihlanzeke ukuze izigulane zingasacini sezibanjwa yimikhuhlane. Esibhedlela umuntu ongene khona uyavakatshelwa yizihlobo zakhe. Kwesinye isikhathi abanye abafika esibhedlela ngabazokhangela bonabo abagulayo.

Kuqakathekile ukuthi kube labantu abanengi abaqeqetsha kwezempilakahle lokhu kwenza ukuthi inani labantu lingaze laphunguka ngoba abantu besifa ngenxa yemikhuhlane ebahlaselayo.

Minengi imkhuhlane abantu abangayithola. aluba bengagezi izandla okunye okubangela ukuthi kungagezwa izandla ngokuqondileyo yikuswelakala kwendawo zokugezela kodwa indawo zingaba nengi abantu bayakhumbula ukuthi kumele bageze izandla zihlanzeke ngaso sonke iskhathi.

Abezempilakahle ngabantu abahlala bebobotheka. Amazinyo ahlala ephandle. Lokhu kwenza ukuthi labafisa ukuotthola uncedo kubo bangaze besabela katshana. Njalo bahlala behlanzekile. Inengi labo ligqoka amajazi amhlophe.

Ukuze umkhuhlane ungamemetheki ,okunye okuqakathekileyo yikuthi umuntu asebenzise isifonyo .Esizamvikela yena ekudluliseleni kwabanye abantu imikhuhlane ,ikantike lomkhuhlane osuka kwabanye abantu angezake awuthathe.

Odokotela ngesikhathi belungiselela ukuhlinza umuntu kulengubo abayigqokayo bayagqoka izigqoko eziluhlaza njalo emakhanda bayafaka lezingwane zakhona ezilombala oluhlaza bazivikele ekuhotsheni umkhuhlane ngokusebenzisa izifonyo ikanti lezandleni bayagqoka lamagilavisi

Abezempilakahle asebeqhatshiwe bayahlalahlala babelemihlangano lapho ababizwa khona bezosekela ulwazi abalalo. Kwesinye isikhathi kuyabe sekudingeka ukuthi batshelwe ngokuthi batshelwe ngokunye okutsha okungabe kukhona. Ngakho ngesikhathi behlangene kulapho abafundiswa khona.

Minengi imkhuhlane ehlasele abantu. Ngakho kuyadingeka ukuthi bahlale behlolwa sonke isikhathi. Bangahlolwa kuyancedisa ukuthi umkhuhlane ubanjwe ungakamemetheki.

Izindlu zesibhedlela kukhangelelwe ukuthi zakhiwe zifakwe amafasitela ukuze umoya ungene lokhu kwenqabela ukuthi abantu bacina bethelelana umkhuhlane labo abayabe beze esibhedlela.

Izibhedlela banengi abantu abasebenza khona ngaphandle kokuthi kube labongikazi eminye imisebenzi ekhona ngeyokuhlanza amaguma esibhedlela abanye njalo behlanza izindlu ukuze indawo ihlanzeke ibenhle.

Inani labantu aluba likhwela, kuyadingela njalo ukuthi indawo lapho abantu abelatshwa khona, lakho futhi kwakhiwe ezinye izindlu kusiya phambili. Lokhu kwenza ukuthi abantu lanxa befikile bezokwelatshwa bangaze bahlala isikhathi eside besemzileni, lalapho okudingeka khona ukuthi balaliswe ezibhedlela indawo ziyabe zikhona.

Umuntu ogula kakhulu ubizelwa i ambulance eyiyo imota ethwala izigulane izisa esibhedlela. Iambulance ingafika bayazama ngazo zonke indlela ukuncedisa lowo ogulayo bengakahambi laye esibhedlela.

Isibhedlela yindawo ekhangelelwe ukuthi ihlanzeke kakhulu lokhu kwenzelwa ukuthi bonke abazodinga uncedo bangaze basuka sebethethe leminye imikhuhlane engabangelwa yingcekeza eyabe itholakale esibhedlela.

Isibhedlela yindawo okukhangelelwe ukuthi ihlanzeke ukuze labo abazokwelatshwa bangasuki sebethethe eminye imikhuhlane abayabe bebuye bengelayo. Kumele njalo kunanzelelwe ukuthi phansi lapha awakho amagodi angakhuba labo abazokwelatshwa sinanzelela ukuthi bangabantu ababuthakathaka kakhulu emzimbeni ngakho akumelanga balimale nje.

ezinye izindlu zifulelwa ngotshani kuthi abanye basebenzise amazenge angabalanzo abe ngumbala otshiyeneyo umuntu uyazikhethela awufunayo bakhona abasebenzisa oluhlaza okwesibhabhaka abanye basebenzise

abanye abantu bakhetha ukuthi bafundele ubu dokotela kodwa bahle bakhangele abantwana abancinya uzafiza ukuthi esibhedlela abantwana abancinyane balezabo izinslu lapho abalatshwa bekhona behlukanisiwe labantu abadala o dokotela abanengi bagqoka amabhatshi amhlophe nke

Zikhona izindawo lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo. Eminye iyatholakala ezibhedlela. Imithi kukhangelelwe ukuthi igcinwe kuhle, ingaze yahlala endaweni eqanda kakhulu kumbe endweni lapho okugodola khona kakhulu.

Aluba umuntu ekhathazwa ngamehlo kuyadingeka ukuthi encediswe esibhedlela lakho esibhedlela iskhathi esinengi ukuze babone ukuthi uhlupho lungaphi bayakufaka emtshineni besuka lapho sebebona ukuthi uzayelatshwa njani.

Kulilungelo labantwana ukuthi aluba begula, hanjiswe esibhedleia. Lapho ayafika bathole khona uncedo..Kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi elatshwe esesibhedlela. Lokhu kuncedisa ukuthi odokotela belandelele kuhle umkhuhlane oyabe umhlasele. Lanxa elezilonda kuyadingeka ukuthi zibe zigeziswa.

Umuntu osegula kakhulu uyehlukaniswa labanye uyathathwa ayekwelatshwa kwenye indlu lapho ayabe esexhunywe khona imitshina emncedisa ukuthi aphefumule kulapho athola khona usizo olungcono konke labongikazi bahlala beseduzane laye.

Limpahla egqokwa ngodokotela. Mina bayangiphica mani. Okwandileyo yikuthi ibeluhlaza okwesibhakabhaka, kumbe ibeluhlaza okunjengamahlamvu aweziihlahla. Bayagqoka njalo izifonqo emlonyeni, ukwenzela ukuthi bangaze bathatha umkhuhlane. Njalo labo bangaze bathelela isigulane, omunye umkhuhlane.

Abantu abalezifo ezithile okudingeka ukuthi bahlinzwe bayancediswa esibhedlela aluba bencediswa kuyadingeka ukuthi odokotela bancedisane kanye labongikazi ukuze umsebenzi wokuhlinza ungaze wathatha isikhathi eside

Umkhuhlane wezinso uhlasela kakhulu abantu laba abalendalayo, abalo mkhuhlane wetshukela, abake babhema, abaleminyaka eyedlula ama tshumi amahlanu , nxa ekhona njalo emulini oke wagula wonalowu umkhuhlane lawe sungakuhlasela.

Abanye abantu aluba bangena ehlelweni lwamaphilisi betsheliwe umkhuhlane abalawo bayala ukuthi uqalise ukuthatha amaphilisi ngakho kudingeka abongikazi labodokotela abalesisa abazahlala labo phansi labo abagulayo babatshele ngobungozi bokungaphikisi ukuthatha amaphilisi abayabe bewaphiwe.

Imitshina eminengi yokuhlola imikhuhlane emihlophe eminengi. Kwesinye isikhathi kudingeka ukuthi umuntu ahlolwe elele, ngakho indawo ezinengi lapho okuhlolwa khona imikhuhlane uyafica ukuthi, kuba lombeda okuyiwo ozalala lowo oyabe ehlolwa.

eminye imikhuhlane ehlasela abantu iyabe ibangelwa yizito ezingaphakathi ezingabonakaliyo ngakho kuyadingeka ukuthi zihlolwe emtshineni lezo zito ngaphambi kokuba umuntu ayelatshwe imikhuhlane ngeyezinso, inhliziyo lokunye okuphakathi okungaba ngamaphapho

Kwesinye iskhathi umuntu ogulayo kuyadingeka ukuthi ahlolwe , aluba kuhlolwa kungathathwa igazi , umthambiso isikhwehlela kumbe okunye sokusiya ngokuthi lowomuntu ubulawa yini , kuyathathwa kuhanjiswe emitshineni , kulapho okuzahlolakala khona impumela yokuthi lowomuntu ukhathazwa yini

Ogulayo angathatha igazi lihanjiswe emtshineni liyehlolwa kulapho okutholakala khona okuyikho okumhluphayo sekubonakele ukuthi kuyini okumkhathazayo uyaphiwa umuthi kumbe amaphilisi aqondane laleso sifo esiyabe simhlasele

Umkhuhlane wamazinyo uhlasela abantu abanengi. Bakhona njalo odokotela abahle bafundela ukwelapha amazinyo. Kwesinye isikhathi ungabonakala ukuthi izinyo selihluphe kakhulu akusekho okungenziwa ngalo bahle balikhiphe odokotela bamazinyo.

Ezibhedlela kukhona izindawo lapho omongikazi abageza khona izandla kuqakathekile ukuthi bahlale izandla zabo zihlanzekile ngakho kumele bazigeze bazihlanze kakhulu ngesepha ukuvikela ukuthi umkhuhlane umemetheke nxa bengasa kungenzeka ukuthi badlulisele amagcikwane atshiyeneyo kwezinye izigulane

Ezibhedlela, zikhona izikhali ezisetshenziswayo ukuhola izigulane. Okwandileyo yikuthi aluba kusetshenzisa izinto ezinje ngamanalithi, omuntu lomuntu asetshele eyakhe. ingasetshenziswa iyalahlwa. Lokho kuqabela ukuthi umkuhlane udluliselwe phambili isigulane.

Kuqakathekile ukuthi insimbi ezisetshenziswa esibhedlela zihlale zihlanzekile. Lokhu kwenqabela ukuthi umkhuhlane udluliselwe kwesinye isigulane. Ngakho amadokotela kanye labongikazi kumele bananzelele ukuthi bayahlanza izikhali abazisebenzisayo.

Lapho okugcinwa imithi aluba isuswa kwenye indawo isiya kwenye indawo kuqakathekile ukuthi kube yiziphathelo ezihlanzekileyo njalo ezivalekileyo ukuze umuthi ophakathi ungaze waphambaniseka njalo iziphathelo lezi zingabangumbala owodwa kumbe zibe yimbala etshiyeneyo

Ezibhedlela zinengi izikhali ezisetshenziswa ekwelapheni abantu izinto zakhona zigoqela izigelo ezincane lama ijekiseni lokunye okunengi okutshiyeneyo.

Umuntu angalimala ehluleke ukuzihambela ngezakhe inyawo nxa esengani usesila kuyasetshenziswa izigodo eziyizo ezimncedisa ukuthi ahambe kungasetshenziswa ezimbili kumbe asebenzise olulodwa kusiya ngokuthi ulimele okunganani, abanye bahle bazisebenzise impilo yabo yonke.

Olimele isandla kumbe esinyelileyo, kukhona okuyimpahla okulungiswayo okuncedisayo ukuqondisa amathambo esandla. Uyakugqoka esandleni ngemva kwesikhatshana amathambo akhe ayeluleka ebuyele njalo esimeni sayo.

Umuntu angalimala kumbe ephuke. Kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi afakwe insimbi. Kungenzeka ukuthi insimbi leyo ahlale layo, impilo yakhe yonke. Kodwa kwesinye isikhathi uyahlala okwesikhatshana esithile, esiyabe siqanjiwe. Ahambe ayeyikhutshwa leyonsimbi. Angavela ayifake insimbi. Kwesinye isikhathi uhle asile.

minengi imitshina esetshenziswa esibhedlela eminye yakhona ngeyokuhlola ukutshisa komzimba womuntu kodwa eminye ngeyokuthapha igazi ikhona njalo esetshenziswa ukuhlola isisindo somuntu khona kuqakathekile ukuthi umuntu ahlolwe izinto ezitshiyeneyo

Umuntu olimeleyo uyakhangelisiswa ukuthi ulimele okungakanani omunye udinga inqodlana lapho azahlala khona phansi abesefuqwa ngomunye umuntu kumbe nxa kuyile eyenelisa ukuthi azifuqe asebenzise yona omunye angasebenzisa le inqola lapho azabe ehamba eyifuqa khona yena emile kodwa engahlalanga.

Abantu bayaqonqoselwa ukuthi kulezi insuku banengi abantu ababobakala bebhoda bethenga imithi. Okuqakathekileyo yikuthi bathenge imithi emafamasi abantu ngoba kuyabe kuyimithi ehloliweyo.

Amaphilisi athengiswa ema pharmacy abayisilinganiso esitshiyeneyo ngakho lalapho oMongikazi kumbe oDokotela benika umuntu bayahlolwa ukuthi umkhuhlane ukuliphi izinga. Besebekhangela ukuthi amaphilisi afanele kumbe alungele umkhuhlane lawo alesisindo siphi.

Amaphilisi kuqakathekile ukuthi lapho angcinelwe khona kubhalwe ngamabala amakhulu ukuze lothengayo athenge ebona ukuthi yiwaphi amaphilizi awathengayo, kuyo ibhodlela kuyabhalwa imlayo yokuthi amaphilisi mangaki aphakathi.

Imithi etshiyeneyo iyabhalwa ibizo lomuthi. Kuyabhalwa njalo ukuthi usetshenziswa ngaphi ungumuthi wokunatha kumbe ungaba ungumuthi wokugcoba kuphela okungamelanga ukuthi udliwe. Khonokho kumele kunanzelelwe umuntu nxa esiyathenga umuthi.

Eminye imithi elungiselwe abantu abalohlupho yemonuko kwesinye isikhathi umuntu engangenwa ngumnuki othile amakhala akhe ayavaleka kuyadingeka ukuthi kube lomuthi awuhotshayo ukuze amakhala akhe avuleke.

Emakhemisi ikhona imithi ethengiswayo eyokugcoba kwande ukuthi isetshenziswe ngabantu abayabe belomkhuhlane wejwabu uyatshelwa ke ukuthi lowo muthi kumele ukuthi awusebenzise njani uyaxwayiswa njalo ukuthi umuthi lowo akumelanga udliwe kodwa usetshenziswa kuphela ekugcobeni

Eminye imithi ifakwa eziphathelweni ezinhle, zingaba bomvu gebhu, ziceciswe. Lokhu kwenza ukuthi abantwana bahawukele ukuthi babone ukuthu ngumuthi bani lowu. Ngango kuyaqhonqoselwa ukuthi imithi ingahlaliswa eduzane labantwana, sonke isikhathi ayifihlwe bangaze bayifinyelele.

Abantu abanengi abahlaselwa ngumkhuhlane wophepha, yilabo abangagqoki impahla ezikhudumalayo ngesikhathi somqando. Ungangenwa ngumkhuhlane wophepha kuqakathekile ukuthi uhle ugijimele esibhedlela ukuze uzuze umuthi wokwelapha uphepha lolu.

Eminye imikhuhlane yenza umuntu alahlekelwe ngamanzi emzim ezibhedlela bayenelisa ukuthi bawabisela amanzi ayabe elahlekile ngokusebenzisa imitshana ethile emzimbeni ibisibisela lawo

Amapills ayimibala etshiyeneyo kuqakathekile ukuthi umuntu engakanathi ipills abelolwazi ngalelopills akakho ongathatha ipills angakwaziyo ukuthi lelaphani njalo okumqoka yikuthi aluba usulithatha lelopills ube suvela emadokoteleni kumbe esibhedlela

Ikhona imikhuhlane eyelatshwa ngokusebenzisa amaphilisi ikanti eminye kudingeka ube lomuthi walowo mukhuhlane okuqakathekileyo yikuthi uhambe emadokoteleni ukuze bakuhlole besebenanzelela ukuthi wena okukulungeleyo yikuphi phakathi kwamaphilisi kanye lomuthi onathwayo.

Umuntu engaphiwa amaphilisi athile kuqakathekile ukuthi ananzelele izixwayiso eziphiweyo kulawo maphilisi akumelanga ngoba aluba useqisa suwaphabhanise kakhulu nxa ubona ukuthi uyakhohlwa uyazisa abanye abantu babe bekukhumbuza ngesikhathi sokunatha amaphilisi

IMithi akumelelanga ingcinwe lapha abantwana abafinyelela khona ngob abantwana kwesinye isikhathi bayasuka beyidlalise imithi le abanye banathe kucine sekuvela umonakalo omkhulu akade ungagwemeka aluba umuthi uyabe ekade ufakwe lapho abantwana abangeke bazithathela khona

Amanye amaphilisi ayabe efanana, kodwa besekusehlukana umbala webhokisi. Kwesinye isikhathi akhona amaphilisi afakwa emabhokisini alombala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka. Amanye afakwa emabhokisini alombala oluhlaza okwamahlamvu esibhakabhaka kanye, kanye lokumhlophe.

Amaphilisi ayatshiyana kusiya kusiya yiwuphi umhlobo. imbala yakhona layo yehlukene. Amanye aba mhlophe, abebomvu. Akhona amanye njalo atshengisela ukuthi umuntu uyenelisa ingxenye yaleli philisi.

Imithi eminengi ilezilinganiso eziyabe zibhaliwe ukuthi umuntu kumele asebenzise olesilinganiso esingakanani. Yikho kuqakathekile ukuthi umuntu ahlolwe ngudokotela ukuze kwazakale ukuthi yena udinga umuthi olesilinganiso esingakanani.

Isifo senhliziyo sesibhahile, kulezi imizimba. Lanxa kunjalo, abantu bangagijimela esibhedlela, bayancediswa. Asekhona amaphilisi aqondane lokwelatshwa kwesifo senhliziyo. Bayafundiswa njalo langendlela okumele baziphathe ngayo, lokudla okumele bakudle. Kanye lalokho okungamelanga ukuthi bakudle, bayakutshelwa.

Umuntu angaphiwa umithi esibhedlela uyatshelwa ukuthi umuthi lowu kumele awusebenzise njani. Eminye imithi inathwa umuntu engakadli ikanti ke eminye esedlile kumele ulandele okutsheliweyo ngonensi ukuze uphange usile. Ukungalandeli izixwayiso kwenza ukuthi umkhuhlane ungaze wayehla.

Ezibhedlela bakhona odokotela abafundele ukwelapha abantwana abancinyane. Laba baqeqetshile kuyo imikhuhlane ehlasela abantwana abancinyane, uthola ukuthi kulohlangothi lapho abantwana abancinyane abahlaliswa khona ngesikhathi lapho ngigula. Labo dokotela babalanda kulolu gawuthi.

Umntwana omncinyane olalisiweyo esibhedlela. Odinga ukuthi omongikazi babe seduze laye ngasosonke isikhathi babe belokhe behlola nxa kukhona okuyabe sekuphambanisekile kuhle ukuthi bahle bamkhangele kusesemasinyane.

Aluba kulohlelo olumele ukuthi luyenziwe olungabe kumbe mhlawumbe luqondane labantwana umkhankaso wakhona uyenziwa, kufakwe njalo lamaphetshana azabonisa ilanga lapho uhlelo lolu oluzaqhutshwa khona kanye lendawo iyatshengiswa.

Ezibhedlela kukhona indawo okulaliswa khona abantwana abancane aluba kutholakale ukuthi kumele bahlale esibhedlela, indawo yakhona iyalungiswa ibenhle, ingubo zibalazwa ngemibala ekhangayo, ukuze abantwana bakuthakazelele ukuhlala esibhedlela, bayabuya njalo lempahlana zabo zokudlalisa.

Abantwana abacinyane aluba bengezwakuhle bayathathwa beyevalelwa esibhedlela lapho evalelwe kudingeka ukuthi abekhona unina womntwana ukuze enelise ukube encedisa umntwana okudingeka khona ukuthi ancedise.

Umuntu osemsebenzini kukhangelelwe ukuthi agqoke kuhle abukeke. Izigqoko ezingcono yilezo ezilombala obomvu gebhu, eziluhlaza, lezeminye nje imibala ekhanyayo. Kuqakathekile njalo lokutshengisa ubuso obithabileyo ukuze abantu bathenge bekhululekile

Ezibhedlela kukhona uhlangothi lwalaba abasebenza ukweluleka. Bayabe beseluleka abantu maqondana lezimo ezitshiyeneyo. Kwesinye kuyadingeka ukuthi isikhathi nxa umuntu elomkhakhe abuye labo bezekwelulekwa mayelana lomumo abayabe bewuhambele.

Abantwana abakhubazekileyo, Kulilungelo labo ukuthi bafunde. Emakolitshini bakhona ababalisi abahle bafundele ukufundisa abantwana bonabo abakhubazekileyo. Balolwazi ngendlela okumele babaphathe ngayo labobantwana.

Abantu abalomkhuhlane bayahamba kumadokotela afundele ngezokukhangela leyomkhuhlane iyahlolisiswa besebephiwa imthi yokugcoba besebephiwa owokunatha kunanzelelwa ukuthi umkhuhlane lowu usuka phakathi.

Izisebenzi ezelapha abantu kukhangelelwe ukuthi zibe lomusa isimilo kanye lokubekezela .Kumele njalo zenelise uku khulumisana kuhle lezigulane ukuze isigulane sikhulume ngalokho okusihluphayo sikhululekile. Akumelanga njalo abantu bethuselwe aluba bedinga impilo.

Umuntu ofisa ukuba ngudokotela kuqakathekile ukuthi afunde ukuze umsebenzi wakhe ungaze waphambaniseka .Ubudokotela ngumsebenzi oqakatheke kakhulu. Ngoba uphethe impilo zabantu Ungaphambanisa ngesikhathi uhlola umkhuhlane .Kungenzeka ucine usuphe umuntu imithi engayisiyo ezakwelapha umkhuhlane alawo .

umkhuhlane wamazinyo wande ukuhlasela kakhulu abantu abathanda izinto ezile tshukela ezigoqela iziwiji kanye lamakhekhe lokunye okungenza ukuthi izinyo libole abanye bande ukuthi bangalibona selibolile izinyo bahle balikhiphe

minengi imisebenzi eyenziwa ngabantu empilweni omunya wakhona ngwokufola kusenziwa imikhankaso etshiyeneyo abantu bayahlaliswa phansi bafundiswe ngenhlelo ezithile eziyabe zikhona

ezinye izisebenzi zenza umsebenzi ngokukhonona ziyabe zidiniwe ngoba uyafica ukuthi basebenza bebalutshwane endaweni okhangelwe khona ukuthi ngabe balihlekana eliphezulu abaengi sebatshiya eminye imisebenzi bayadinga imisebenzi engcono phandle kwelizwe ukuze bathole imali ephezulu

Amaphilisi athengiswa amafamasi ajayele ukuthi abe yimbala etshiyeneyo. Usungathola amhlophe, aluhlaza kumbe abomvu. Kwesinye iskhathi amanye aba zindingilizi. Amanye njalo kube yila alemibala emi.

Amaphilisi kumele agcinwe endaweni ehlanzekileyo akumelanga kutshise kakhulu kumbe kuqande kakhulu lapho okugcinwa amaphilisi lokhu kwenqabela ukuthi amaphilisi angaze awo nakala.

Amanye amafamasi ayakhangela abonise imithi abalayo ukuze lo odinga umuthi nxa kuyikuthi awudingayo kawukho lapho uyahle edlulele phambili. Lokhu kwenqabela ukuthi odinga umuthi achithekelwe yisikhathi sakhe.

e phamarcy kulemithi eminengi kakhulu ethengiswayo imithi le yelapha izifo ezitshiyeneyo kuyadingeka ukuthi ube lencwadi yokuthi uyithenge imithi le kodwa eminye ungayithenga kungayisikho ukuthi usuka kubo dokotela

Ekhemisi kungatshisa kakhulu imithi iyona. Iyahlaliswa ngemihlobo yayo imithi ukuze nxa kungafika umuntu ofuna ukuthenga kubelula ukuzuza umuthi awufunayo.

Izibhedlela ezinengi zilamakhemisi ,lapho okutholakala khona imithi esiza labo abayabe belalisiwe ezibhedlela .Aluba kungenzeka ukuthi umuthi odingekayo awukho ekhemisi eliseduze ,kuyathunywa omunye umuntu ayedingela isigulane lowo muthi.

Ibhakane lokubonisa ukuthi ipharmacy ingaphi. Kumele libhalwe ngamabala amakhulu, ukuze lomuntu okhatshana, enelise ukubala, njalo umbala osetshenziswa ukubhala lelobhakane, kumele ukhanye umuntu ekhatshana.

Ikhemisi ibonakala ngcono aluba phandle kungafakwa ibhakani elibonisa ukuthi leyo yikhemesi. Lokhu kwenza ukuthi abantu abayidingayo bangaze balahleka. Okunye njalo okubalulekileyo yikuthi kulelobhakane kubhalwe ukuthi kuyini abantu abangakuthola.

Eminye imithi ukuthi uyithenge emapharmacy, kudingeka , ukurhi ube ulencwadi kadokotela. Aluba ungelayo, umthetho kawuvumi, ukuthi bakuthengisele lowomuthi. Kodwa ikhona eminye umuntu angazithengela nje wona ,engalayo incwadi kadokotela.

Epharmacy kutholakala imithi etshiyeneyo. Iyafakwa yehlukaniswe kusiya ngokuthi umuthi usetshenziselwani. Ikhona eyokugcoba ifakwa yodwa, akhona njalo amaphilisi afakwa kwenye indawo. Kuyehlukaniswa nje kusiya ngokuthi umuthi yiwuphi.

Imikhankaso iqakathekile kakhulu ingeyinye indlela zokudlulisela ulwazi ebantwini. Okunye njalo okubalulekilyo ngemikhankaso yikuthi abantu baba lethuba lokubuza kulokhu abayabe bengakuzwisisi.

Umkhuhlane wemalaria ubhahile kakhulu ikakhulu kulezo indawo lapho okulemiyane khona eminengi. Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngendlela zokuzivikela ukubanjwa yilo umkhuhlane.

Imkhankaso iqakathekile kakhulu. Ikakhulu leyi eqondane lezempilakahle. Iyafundisa abantu into okumele bazenze lalokhu okungamelanga bakwenze. Bayafundiswa njalo langokwenqabela imikhuhlane ebahlaselayo.

Ulwazi luyaswelakala ngasosonke isikhathi lokhu kwenza ukuthi kubekhona abaqeqetshayo nxa kukhona okuhluphileyo kumbe umkhuhlane ovelileyo. Bangafundiswa ngalo umkhuhlane bayasuka bayebantwini bayekhankasa bafundise ngendlela umkhuhlane ongamemetheka ngayo. Kunengi abakufundiswayo okuphathelane lalowo mkhuhlane.

Umama angabeletha uyafundiswa ngokuvikela usane lwakhe emikhuhlaneni etshiyeneyo. Ngakho uyatshelwa ukuthi umntwana angafika ebangeni elithile uyadingeka ukuthi azohlatshwa kumbe athontiselwe ukuze avikeleke emikhuhlaneni engamhlasela.

Abenza imkhankaso bagqoka impahla ezifananayo ukuze bananzeleleke. Kwesinye isikhathi labantu abaqilibezela abanye, bayahle bathathe ithuba labo besebehamba bengena ezindlini zabantu bebaqila. Ngakho abakhankasayo kubalulekile ukuthi bagqoke izigqoko ezifananayo ukuze abantu abahamba kibo babakholwe.

Abahamba besenza imkhankaso etshiyeneyo bagqoka izigqoko ezifananayo kungaba yizikipa zibe lombala owodwa omhlophe kumbe omunye. Abanikazi bempilo aluba sebesethula lokho abafisa abantu bekwazi bayaphana amathuba.

abenza imikhankaso balaso isikhathi sokubuza imibuzo phezu kwalokho abayabe bekwethule kwesinye isikhathi baba lemivuzo eyokupha labo abazakupha impendulo eziqondileyo lokhu kukhuthaza ukuthi labo abalaleleyo bazwisise ukuze ulwazi abaluphiwayo bahambe bayelusebenzisa

abezempilakahle benza imkhankaso etshiyeneyo aluba kukhona abafisa ukuthi abantu bakwazi bayabalanda emgwaqweni ezitaladeni kumbe abantu kuthwe kababuye ekilinika bazehlolwa bahlonyiswe langomkhuhlane othile oyabe ukhona

Alubana kulomkhuhlane othile ohlaseleyo abantu kuyadingeka baphiwe ulwazi ngomkhuhlane lowo okhona. Okwenzakalayo yikuthi bakhona abaqeqetshileyo ababhodayo ezindlini kanye lemigwaqweni abahamba befundisa ngomkhuhlane oyabe ukhona. Bayatshelwa ngendlela zokuzivikela lezibonakaliso zalowomkhuhlane.

Abantu abatshiyeneyo basebenzisa indlela ezitshiyeneyo zokwelamisela. Kwesinye isikhathi uyafica ukuthi eyinye indlela ingabe ihlupha umuntu kodwa omunye ingaze yamhlupha. Ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu ananzelele ukuthi kambe yiphi indlela emsebenzela ngcono.

Omama kulezi insuku bayafundiswa ngendlela zokuziphilisa. Bayenza inhlanganiso zabo ezitshiyeneyo, lapho abaphanana khona amacebo babuye bafunde njalo langezempilakahle kanye lokwelamisela.

Okunye okuqakathekileyo empilweni okumele umuntu akufundiswe izindlela zokuhlala imuli okunye njalo okwenzakalayo yikuthi nxa kukhona okingaohathisa abantu kungaba lulwazi kumbe impahla ethile okumele usetshenziswe abantu bayiphiwe kuqakathekile ukuthi abantu bakwazi indlela zokuhlala kuhle imuli zabo.

Kulezi insuku sekusenzakala ukuthi abantu abalobulili obubodwa bathandane. Kungaba njalo, okwenzakalayo yikuthi nxa sebedinga abantwana bayahamba endaweni ezithile lapho abangathola khona abantwana abangabagcina.

Kulezi insuku sekulula ukwazi ukuthi umntwana omthweleyo esiswini ngoyini. Nxa ufisa ukuthi ukwazi uyahamba emtshineni bayekuhlola. Okunye njalo abangakuhlola yikuthi ulabantwana abangaki esiswini ngesikhathi uzithwele.

nxa kulezemidlalo kuqakathekile ukuthi kube labantu abafundele ukuphathisa labo abalimala ngesikhathi semidlalo bayahamaba bethwele lemithi ethile ukuzen nxa kudingeka umuthi bancedise aluba bengekho eduze bayahanjiswa ngemota besuka emakilinka ukuze bayesiza

Ukuzivoxavoxa kuqakathekile kakhulu empilweni kuyenza umzimba uqine umuntu njalo angaze ahlaselwa yimikhuhlane kuqakathekile ukuthi nxa usaqalisa ungaze wabamba ngamandla ukwenzela ukuthi inhliziyo yakho ingaze yasindwa yilokhu okwenzayo.

Kwesinye isikhathi olimele esenkundleni yemidlalo, kuyadingeka ukuthi adluliselwe esibhedlela lapho afike ahlolwe khona ukuthi kambe kakukho yini okuphazamisekileyo emzimbeni wakhe. Kungabonakala ukuthi kukhona okuluhlupho uyelatshwa.

Abenza imidlalo etshiyeneyo aluba behlangene kumncintiswana. Bakhona abayabe belindele ukuthi omunye angalimala babasize. Ikhona njalo lemitshana abayabe beyiphethe ukuncesisa labo abayabe belimele.

Ukuzivoxavoxa kuyinto eqakathekileyo kakhulu abanye bakwenza ekuseni kumbe ntambama bengakalali. Kuqakathekile njalo ukuthi aluba uzivoxavoxa unathe amanzi ukuze ubisele amanzi ayabe elahlekile emzimbeni ngesikhathi uzivoxavoxa.

kwesinye isikhathi abadlali bayalimala besenkundleni zemidlalo kuyadingeka ukuthi ngaso sonke iskhathi kubekhona abalolwazi ukukhangela labo abazalimala ngesikhathi kudlalwa kudingeka ukuthi abanye belatshwe ngesikhatshana singengakanani ukuze umonakalo ungaze wamomotheka

Okunye umuntu angakwenza ukuqinisa umzimba kumbe ukuwuvikela emikhuhlaneni ethile yikuzivoxavoxa. Uma uqalisa ukuthi ukwenze akumelanga ukuthi ubambe ngamandla ngoba inhliziyo ingasuka ime.

Olimala esenkundleni yezemidlalo kuqakathekile ukuthi ahle abonane labezempilakahle kusesemasinyane. Angaphuza umkhuhlane ungacina sumemetheka njalo okunye kulungiseka ngcono nxa kusanda kwenzeka.

Kwesinye isikhathi kungathathwa amasampuli emzimbeni womuntu ayahanjiswa kwenye indlu lapho okuyabe kulemitshina khona omunye wakhona kuyabe kungani yisigxingi mfanekiso, bayawusebenzisa ke lumtshina ukuhlola ukuthi umuntu ubulawa yini.

Kulezi insuku banengi abantu abelapha besebenzisa imithi yesintu lokhu sokusenza ukuthi lalabo abafisa ukufundela ukuyisebenzisa inani labo lande njalo kuyasweleka ukuthi umuntu osebenzisa umuthi wesintu abe elolwazi olujulileyo ngalowo muthi.

Kulezinsuku isikhona imithi yesintu ehlanyelwayo. Obekwandile ekadeni yikuthi imithi yesintu le ibizimilela egangeni ivele ibekhona ngokwemvelo. Kodwa khathesi umuntu usengazihlanyelela imithi yakhona, ayinakekele abeseyibenzisa ngesikhathi eseyifuna.

Kulezi insuku abelapha ngemithi yesintu sebehlakaniphile sebelazo izivande lapha abahlanyela khona imithi ukwenza kube ukuthi aluba sebeyidinga imithi bayithole ngaphi njalo bayithole ngesikhatshana esifitshane.

Isihlahla okuthwa ngumsehla , siyasetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. abanye belapha ngaso inyongo abanye ingubhane .Lokunye okunengi ,kuyasetshenziswa kiso amahlamvu ,amaxolo Kanye lempande zaso isihlahla lesi.

Imithi yesintu ma ilungiswa kuyakhiwa nje amahlamvu angakhiwa amahlamvu kuyasala kumila futhi amanye isihlahlakazana sesikhula lokhu kwenza imithi Ilondolozeke ingaze yaphela

Umthwentwe ngumuthi wesintu, osetshenziswa ukwelapha izifo ezinengi kakhulu! Ngesikhathi sezulu, uyabe umnengi kakhulu! Ulamahlamvu aluhlaza tshoko! Abanye bayawusebenzisa usuwomile. Bayathatha amahlamvu akhona, bawagcine, bawachaye phandle. Ungoma, basebewusebenzisa

Aluba izulu lisina izihlahla lezihlahlakazana ziyakhula kakhulu. Ziqalisa ukuba luhlaza tshoko ezinye zazo ziyathela amaluba.

Abasebenzisa imithi yesintu ekwelapheni, kwesinye isikhathi bayahlanganisa izihlahlakazana ezimbili loma ezintathu kusiya ngokuthi ulwazi lwabo lungakanani. Okuqathekileyo yikuthi bananzelele ukuthi izihlahla lezi aluba singasetshenziswanga kuhle ziyingozi empilweni yabantu.

Umthwente yizihlahlakazana ongasithola ekhaya kumbe njalo egangeni , siyelapha imikhuhlane etshiyeneyo egoqela inyongo , imvukuzane lokunye okunengi , yizihlahlakazana nje eaibabayo aluba usidla

Obunye ubuhle bemithi yesintu yikuthi itholakala lula. Ikhona endaweni ezitshiyeneyo lokulondolozwa kwayo lakho, kulula kakhulu. Kwesinye isikhathi ingathathwa ichaywe elangeni aluba isiyomile iyafakwa endaweni eziqondileyo ukuze isetshenziswe kwesinye isikhathi.

Umuntu osebenzisa imuthi wesintu kumele abe lolwazi olujulileyo ngalowomuthi ukuze avikele umonakalo ongadalwa yikusebenzisa umuthi ongela qiniso lawo, okunye okuhluphayo yilokhu yikuthi isilinganiso sawo kasaziwa kunzima ke ukuthi umuthi onjalo usebenziswe.

Kulezinsuku bakhona abalolwazi lokulungisa imithi yesintu asebeyilungisa bayifake ezigujini besebebhala ukuthi lowu ngumuthi bani lokho kwenza ukuthi umuthi ubukeke njalo ugcineke kuhle.

Imithi yesintu emeningi idinga isikhathi sezulu lapho izihlahla eziyabe ziluhlaza tshoko, kungathathwa amahlamvu kumbe kusetshenziswe zona izithelo, amaxolo kumbe impande.

Ikhona imithi yesintu esetshenziswa injalo imanzi. Ayasetshenziswa amahlamvu eluhlaza tshoko ngesikhaththi esethethwe. Omunye uyahle awulungise lowo muthi uhle uqalise ukunathwa kumbe nxa kulomuntu akugxoba gxobe azihlikihle ngakho umzimba

Imithi yesintu idinha kuphelaulwazi ngalowo muthi aluba ulwazi lusilela usingadinga umuthi oyingozi ubusubulala labo ofisa ukuthi ubelaphe ngalowo muthi ngakho kuqakathekile ukuthi ube uqeqetshile kulelo banga ukuze ungazewabulala abantu

Imithi yesintu isikhona eyenzelwe abantwana ingenziwa iyafakwa kuhle ezimbodleleni njalo imbodlela yakhona iyabhalwa ngamabala akhangayo ukuze umntwana laye nxa ewunathiswa umuthi wonalowu akhangwe yimbodlela angakaze abaleke engakawunathi lumuthi.

Imithi yesintu kulezinsuku isilungiswa ifakwe ezimbodleleni. Ingafakwa embodleleni uyavalwa. Besekudingwa iphetshana kubhalwe ukuthi umuthi lo ngumuthi bani njalo besekunikwa lezixwayiso eziphathelane lokusetshenziswa kwalowu muthi.

Inyanga zesintu ziyatshiyana, ezinye imithi ziyifunde ngokuthwasiswa kanti abanye bakhona akade bebona abathile besebenzisa imithi kumbe bencedisa izinyanga bacina sebeyifundile imithi. Kodwa abanye yilaba abaphutshiswayo ngemithi yesintu.

Inhlaba ilusizo kakhulu emphakathini. Bakhona abayisebenzisa ukwenza amafutha okugcoba asetshenziswa ekwelapheni imikhuhlane yesikhumba etshiyeneyo. Akhona amanye esethengiswa lemavinkilini atshiyeneyo.

ungahlanganisa amahlamvu atshiyeneyo agoqela i guava i lemon imengo ubusufaka embizeni uthele amanzi ayisilinganiso samankomitsho amabili ufake loluju wenza umuthi wokukhwehlela

Imithi yesintu kuyadingeka ifakwe eziphathelweni ezitshiyeneyo. Iyabe isalungiswa, ingalungiswa osekwandile yikuthi iyafakwa emaphetshaneni besekubhalwa izixwayiso ngalowo muthi oyabe ulungisiwe

Abelapha ngemithi yesintu kulesikhathi lapho labo abahlangana khona bafundisane ngemithi etshiyeneyo ulwazi lolo abalugodli besenzela ukuthi bonke abantu abafisa ukusebenzisa le imithi baluthole ulwazi.

inhlaba iyasetshenziswa ukwenza umuthi wokuhlikihla aluba umuntu enyelile lalapho imisipha idonsekile kukhona umuthi ownziwa ngenhlaba osetshenziswayo ukuhlikihla khonapho umuntu ayabe esizwa khona ubuhlungu

iminye imithi yesintu ihlanganiswa loluju lwenyosi ukuze ibelamandla uyathathwa ulungiswe umuthi ngendlela okumele ulungiswe ngayo kube sokuthathwa uluju luhlanganiswe, okunye okwelatshwa kusebenzisa uluju ngumkhuhlane owokukhwehlela, kumbe owefulu.

Kulezi insuku imithi yesintu usilungiswa ifakwe emagajaneni amagabha lawa ebesebhalwa ukuthi umuthi lowo welaphani lezixwayiso zakhona ziyafakwa khonapho ofuna ukuwusebenzisa uyawuthenga azibalele indlela okumele ewunathe ngawo lowo muthi

Imithi yesintu eminye ethile iyingozi kumele ukuthi aluba uyibamba unanzelele ukuthi awuhambisi isandla emlonyeni ucine usudlile kulendlela njalo ezehlukeneyo imithi elungiswa ngayo.

Inengi labantu kulezinsuku selibuyela ekusebenziseni imithi yesintu lokhu kungenxa yokunanzelela ukuthi intengo yayo iphansi aluba kuqathaniswa lemithi yesikhiwa

Ngesikhathi sezulu imithi yesintu iyabe iluhlaza tshoko yiso isikhathi lapho ehluma khona. Iyathathwa eminye isebenza injalo imanzi iknti eminye iyathathwa iyonyiswe ibesicholwa ifakwe emaphepheni.

Abantu abanengi bathanda ukuthi basebenzise imithi yesintu. Isizatho kuyikuthi itholakala lula. Lalapha etholakale khona, intengo yayo iyabe iphansi. Loba iqathaniswa lale imithi, yesilungu.

Imithi yesintu kuyadingeka ukuthi aluba siyisebenzisa sibe lolwazi ngayo. Kufanele ukuthi wazi ukuthi umuthi owupha umuntu uyamnika lezixwayiso ngawo. Nanzelela ukuthi uwunatha nini, isilinganiso sibengakanani.

Imithi yesintu ibaminengi ngesikhathi sezulu kulapho ehluma khona ibemihle, yiso isikhathi labo abayisebenzisayo abayithiola khona kubelula njalo ukuthi bayilungise, balungisele ukwelapha izifo ezitshiyeneyo.

Ubuhle emithi yesintu yikuthi itholakala lula lokhu kwenza ukuthi lentengo yayo ibe phansi kodwa kudingeka ukuthi umuntu oyidingayo abelolwazi lokuthi isihlahla asidingayo uyasazi sibili ngoba kulobungozi futhi ekutheni umuntu usengathatha isihlahla esibulalayo ecine enze ingozi.

Eminye imithi yesintu kuyalindelwa ukuthi isihlahlakazana sakhona sikhule. Bangabona sokuvela amaluba amanye akhona alithanga, kuyabe sokuveza ukuthi leso sihlahlakazana sesikhulile sesingalungela ukuthi sisetshenziswe njengomuthi.

Imithi yesintu iyasetshenziswa ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo. Ngaphandle kokwelapha imikhuhlane kwesinye isikhathi aluba sihlutshwa yizinanakazana, ezinjengeminyane ikhona imithi esetshenziswayo enkulu engaxotsha okuyisinanakazana lokhu.

Inhlaba iyaphiwa inkukhu ezigulayo. Kungananzelelwa ukuthi inkukhu zihlaselwe ngumkhuhlane othile. Iyadingwa egangeni. Igcwele kayihluphi ukutholakala kwayo. Isitholakele iyafakwa emanzini enkukhu ukuze zinathe. Kodwa kumele unanzelele aluba usebenzisa inhlaba ngoba iyingozi.

Imithi yesintu isetshenziswa kuphela yilabo abalolwazi lokuthi bayisebenzise, kungasebenza amahlamvu kanye labantwana iyelapha njalo imikhuhlane etshiyeneyo, ubuhle ngayo yikuthi eminengi yakhona ayithengiswa , nxa u lolwazi uyayithola egangeni uyezidingela.

Abanye abantu abelapha besebenzisa imithi yesintu ulwazi bathola kwabanye. Ayisikho kuthi bahamba bayathwasa ukuze bazi ngemithi ikanti ke bakhona futhi abaphutshiswayo bayidinge leyo mithi bancede umphakathi.

ekwelapheni ngemithi yesintu kuyasetshenziswa izithelo zezihlahla ziyathathwa zicolwe zihlanganiswe leminye imithi umuntu abesekuphiwa ukuze elape isifo leso ayabe elaso kwesinye isikhathi kungahlanganiswa lamahlamvu

Imithi yesintu eminengi itholakala egangeni kumele uyedinga khatshana lemizi ukuze uzuze umuthi ongazange uganyulwe ngabantu kukhona abantu abaziyo imithi yibo abangadinga eyiyo eqondileyo

imithi yesintu layo sokulezindawo lapho etholakala khona abafisa ukwelapha besebenzisa isintu labo sebelelungelo lokudinga indawo lapho abangasebenza besuka khona uyafica betshengisa ukuthi kuyini abekwenzayo besebenzisa amabhakane

Inhlangu ngumuthi wesintu osetshenziswa ngumuntu olenyongo. Olenwele eziqamuksyo, uyayisebenzisa. Kwesinye isikhathi iyafakwa njalo emanzini enkukhu, nxa zilomkhuhlane othile.